Iii si kow tali bi la tegee, soreewut ak geege ga, nga am fuñg taxawal tuuti rek fële, waaw. Ñung ko taxawalee bantë, am guy i kooko, waaw.

Li ay naari jaaru la jaaru jaaru bi nyugi jacarlu wanteh jaaru bi mogi ameh seetu si birram waw jaaru bi refetna na lool deng koi solu anda ak momm sanseh.

Lii marto la, marto boxamanteni nyu ko ligaye, wa martobi nyu ko dafare weej ak ay bante waw ay weej lanj ko dafare ak ay bante

Lii daal paññe la, paññe bi mu ngi teggu si kow koro gi, am furno bi si ganaaw, ay bool yu teggu si kow furno bi, waay furno bi bool b fa teggu, ñung ko ambu, waaw. Nga am benen furno fale, mu amee döömi taal si biir am, fii daa melni waange lima fa gis nii, paññe la, paññe pur dem marse.

Li nawex kai la nawex kai bi pul naww ay yereh nawex kai bi nyun ko defare weng mu am nawex fom fegu njom banta len ko defarex moi tabul bi am fun kai pedalle nawex kai bi si soo fung koi pedalle waw naari nawex kai mo tegu fi si neeg bi.

Fi daal defareh jaay leka la den fay defarex leka am de fay defereh kai leka waw mogi ameh ay machine yu bari ay machine noofi neka neka defareh dra geneko waw.

Li daala la daali leer daala bi nyun ko defareh leer waw daala yi naari daala la nyun ko teg si kaw karago daala leer la waw lu neka si kaw daala bi mogi melni lu nuul am foleh y daala leer la.

Li ngarap bunj jakhass la waw manam si gatal njakhass la njakhass bange ame colour blue waw munge ame aye punoh bu nyul jakhass bange ame aye teyehwe kai

Manaam bii mom rajo la, rajo baa ngi teggu, rajo bu ñuul fi ñuy degloo waaw, rajo baa ngi teggu ci kow karo ga. Rajo bi booram mu ngi amee bagaas yu difrent, waaw.

Kii dal Saa sanse, sol roobu bu xoñxu, def roobu bi, amut loxo, def méés, makiyaasu, jël loxo gi tek ko si kow böob gi .fotowu, waaw. Mu ngi taxaw, jël foto, daa sanse

Mu jigéen la muy sol ay serr bu wurus, am ay montaar ci loxoam, dafa setal ay naayam te dafa sol ay weñ wu ñuul, mu taxaw di jël nataal.

Fii daal neek la, neek baa ngi wane palanteer bi ak am pool bi si wow. Cotget kañ ko defaree. Neek, neek bi, fañ foto béénë boor bi rek. Waaw.

Kii jigéen la, jigéen ji daal sol roobu bu ñuul, bu xat. Waaw, def maki yaasu, def lu xoñgu ci ndinga, defar boopa bi, ci ganaawam, mu ngi def dara si ganaaw, waaw, taxaw ni jël foto.

Fii napee KAAY jën la, nga am jën yi ñu ngi tegu ci cow, waaw, napee KAAY i jën la, waaw.

Li makiyase Kaye la, deng koi jel di makiyaasu. Waaw, makiyaas bi mungi ameh lu nyul si kaw, ameh lu hala noye tuti, pur lu nye defe si kanam ga.

Lee furfur la dang kuye jel deku jafaneku se defarr meew waw dang koye furr se birem se birr meew be tess yu ameh aye tass meew be defku mu nooye.

Li ferr la. Ferr bi passe kaye la. Waaw, ferr bi da ameh tiyee kaye ak lin koye ubeh, ferr bi purr ferr li passe Kaye la. Waaw, deng koye passe yereh.

Fi tefessu gaage la waw mogi ameh ay banta nyun taxawal fo nyui nopale mogi am ay togu togeh kai fofu nonu y tefessu gaage la tefessu gaage palac bu refet.

Li aye autor police la kena si nyum munge ebeh autor bi munge am lu bulah lu wekh lu xong khu ak aye binduh si kaw

Lii jenerëëto la, jenerëëto bu buloo. jenerëëto bi baa ngi dox. Mu ngi amee tiyee kaay, am fi ñuy sollee isans bi. Waay jenerëëto la, jenerëëto bu buloo.

Li am orance la orance bung xoli nga am bun xoli mung si kaw nga am lun holi waat si boram ak lun xolu wut mo am bidon waw mogi am ay orance mung c birr arr mbam bi.

Nye aye khaleh len denj neka si palasi jange kai sen modir bi munge tog si ganaw faleh khaleh yi nyunge sul sen ecole yerreh. khaleh yaneka ni nyunge tahaw.

Li bowla bowl bange tegu si kaw suff si bowl bi amut dara bowl bu wekh la

Li playe la playe den koi jefendeko keteruwe waw playe bi playe bi mogi ameh am lu xonxa si tiyeh kai bi ak lu nuul fung deh dogeh waw keteruwe deng koi jefandeko waw playe bi playe.

Lii leekun, la. Leekin bi maalo padañ ngaay am, soos bi. Soos bi soo si yaapu la. Waaw, ñuñ ko def caane bu xoñxa, bu pulét, mooy ciikin bi. Ñuñ co tek foof u noon. Muy ganaar, bi waaw. Ñu ngi toogu gënaar bi tek co si kow soos bi.

Li trackiter, trackiter bi nyung koi jefa ndikoh si walam beye

Lii amb ganar bounyou lakala. Tec kor c kay plat bu weex

Lii kurus la, kurus bi nga xamante ne, kurusu... dañge kooy jël di ko bësee seen loxo. Waaw, kurus baa ñgi amee loo xamante ni, kom sikiñge si bóoram, waay kurus ga, kurus goo xamante ne dañg kooy jël di ko bësé seen loxo.

Lee neek la neek baa waw saburr la, neek bage ameh lal am aye jegenaye am aye armorr am aye seetu am aye toogu am ayee waw aye ample nufa neke saburr la neeke, neeke bu ess.

Fi kenewanteh yaram la yu neka di genewanteh yaram ay jigeen nyugi sol tubai bu gata mbuba gensu mugi am benen goor mogi sol mbuba bu nuul tubai bu gudu waw am am nyenen nyu gi tog sori nyugi ganewateh yaram.

Lii daalë la, daalë bu guddu. Daalë bi, kolo bi melni kolo orr, waaw, waay daalë Daalë bi si kanam ñung ko takkë tuuti, daalë bi mu ngi loo koo tëgee, daalë bu guddu la tamit.

Fii tefesi geege la, kolëër bu bulo, nga am ay guy i,ci bóoram, nga am neek bu ndaw, neek gi, ñax buñ tabax, ci bóor i, geege gi. Tefesi geege gi mu ngi am tubaab.

Lii xibaar la, xibaar bi mu ngi jogee "Standard News Paper". Xibaar baa ngee wane ñjiitum rew mi ak Seen ministër bi. Xibaar bi lu mooy wane ay bindë yu xoñgu la. Xibaar bi mu ngee wane ne, ñjiti rew mi mooy Barrow, mu ngee ray, GDC, "North Bank Region", mooy si kow dëkë yi.

Nyii aye takgaat katti yaram lange kene ki mougui sol aye kawace kenen ki mougui sol yerre wou bollou ak toubey bou gatta

Fi géejga waaye géejga nga ami ay jaayu kaay waaw mëñu kam jaaba manam jaaba la waye ci kaw géejga la nekk nga am ñiti ñuy dem fafunul jind ak dem jind ñëw jaay si waaw nga am ñiti ñina ñuy doxale nyenen nugfa mànam jaabala ci kaw géejga.

Lii ñaari jaaru la, waaw jaaru yi, dafa am lu melni lu xala mel kom séétu si biiram. Jaaru bi am ay kuloor yu bëri, waaw, am kuloor yu biiram.

Li ay alhuran la ay alhuran alhuran yi nung si bir almor bi almor bi almor bantan waw nyugi dagale fofu ay alhuran tek lanteh leen fofu nonu si birr.

Li taakh la palaci jange kai bu mak taakh bi nyung ku tabakh bam rafet si suff ak si kaw munge ame garap si boram

Lii aye natal la am aye photo nyun wonne aye natal you barri

Li daay wonex party party bo hamantex nyu kui woyeh national people party moi am nyee nee sen party waw nyun fa deff fass boi daw fass mogi am fofu jama neka bena waw.

Lii televiis la, televiis bi lu ñuul la, mooy fi ñoo xalaa ne ay loo xam ne porogaram yuy dox si televiis bi.

Nyi manam danyu geneh wanted yaram kenen ku nekah si kanam mungi sul mbobu bu wekh bu gattuh sul kawass ak aye daluh kenen ki mungi mbobu xhong khu ak kawass yu bulah sul dalah

Li dewi karaw la manam den koi dew si karaw waw kuber magi melni lu nuul lu hala soti tuti waw dew karaw la gaay nyun koi jefendeko si karaw bi manam daay bakx lu karaw bi waw.

Fii jabba la, nga am jigéen yaa ngi toog, nga am pénné ci kow, nga am ay jaayee kaay, manaam jaxatu, ak ay bisaap, nga am ñu fay dem jëndi, waaw. Ñenen ñu toog di jaay, nga am siwoo toog, nga am diwtiir, fuñg dee jaayee diwtiir, waay jaabala, fuñg dee jëndë di jaay.

Li supameh la supameh bi nyun ko gene nak si beiyu kai bi goor bagi teyeh supameh si loxom gi goor bagi sol mbuba bu xonxa lu nuul mung fa ak lu weex.

Jigeen la. Jigeen gua ngi tog, sol dagit ak sipau, teay kalpeh yam bi, def chain, def ay jaaru orr chi loho gui. Tog si kaw togo gui. Waaw! Geney wut kanam ngua. Mungi tek bena loho chi kawam, bena loho ngua chi kaw togo gua.

Kii xalé la, Jang. Manaam jañgë bi daai dem jaang i.Mu ngi sol baagam bi, sol sippu, jàngale kat bi tiye loxom bi, sol daala yu ñuul ak kawaas i ñuul

Fii Dee li mooy wane mooy "Gambia Ports Authority", fi ñuy jëlee ay bagaas, ay bagaas si bitim rëw ñow si dëkë bi. Waaw, muy wane jën, muy napeekaay jën ak ay kuloor yu xoñgu ak lu weex, lu buloo ak, waaw.

Lii nëëk la, nëëk bu ñuy taxawal. Nëëk bi dañg ko def cimentë rek, waay nëëk bu pareegut la. Nëëk baa ngi am corget, ay bantë yuñg kooy jaapee, am suuf si boor bi.

Fi neka di genewanteh ay goor la nyugi sega waw teck sen loxo si suuf waw goor gi mogi sol ay mbuba bu bulo ak tubai bu weex waw.

Li dew yaram la dew yaram bi mogi ameh cuber am ay bena yu weex si kawam waw dew yarambi manam si yaram bi len koi dewe botal bu reeg la mu gata mogi tegu si kaw tanki boromam mo tiyeh ko si loxo ga.

Lii saabu la, saabu bi ñung ko def si mbuus. Waaw, saabu bi, ñung fa bindë, bindë yu ñuul, waaw. Saabu bi ñung ko takké, ambee, ñung ko tek si kow dara.

Li tundu la tundu bagi ameh ay nhaax si boram am ay gui ay garab si kaw tundubi si kaw tundubi si soof nga am ay xeer waw manab li tundula tundo.

Lee furnola, furno passe kaye furno weanch am nun koye obeh bakan be fung koye obeh ak nung koye japeh furnobe nugko defare weanch nugku teek waw furrnobe muge am teye kaye muge lu honhu nopabe tam muge ameh lu honhu fung koye obeh.

Lii leekun la, manaam, leekun bi muñ si kartoñ bi. Leekin bi ñuñ co bindëë ay bindëë ay bindë yu weex. amu ngi am lu xoñgu. Leekin bi.

Lii falaaye la, falaaye baa ngi amee kuloor bu ñuul ak koloo bu sukuge, am koloo noor fële, lii jápé kaay, waaw ci waalum kurang ak waalum ndox.

Li monturr la monturr bagi weer tegu si kaw am almorr almorr bu nuul waw almorr bu nuul wwa monturr mogi ndaw colour bu nuul weex la ameh si kanaw monturr mogi tegu si kaw almorr bu nuul.

Ki mogeh genewanteh yaram waw moge juwe ballon bang si kaw feleh waw ki juwe kat bu maag la waw.

Ñii ay, maanam dañg waaci jaangë rek. Waaw, ñungee joxe kayit, mooy ngur gi. Kenen kaa ngi taxaw ,ñu ngi joxeewante loxo, ñu ngi joxante kayit

Lii daal nëëk la, nëëk bi mu ngi amee lal, lal bi ñung ko defaree bantë, nga am foof u riido, nga am foof u, ñegenaay, nga am foof u, toogee Kaay, nga am buntu bu ubeeyku, nga am foof u,ñungko defaree am ay bantë, waaw.

Lii hipopotam la, hipopotam bi mu ngi si gëëge ga, waaw. Mu ngee dem di dox, ubi gëëmeñge gi, weesu na ndox gi, waaw. Hipopotam lë, mu ngi am ay ñax ñax ci bóoram. Ci booru hipopotam bi, hipopotam bi kuloor bi, lu ñuul lë.

Fii lakékaay mburu la, mburu yaa ngi tegu si kow tirëëy bi, tirëëy bi ñuñg ko defaree wéñge. Nga am foo fu masin yu ñuy, maanam lu ñuy jafëndeko pur mburu bi.

Li opeh kai la opeh kai gagi taxaw waw opeh kai la nitt yi opoo deng koi plug si kuraa ga moi laay opeh waw opeh kai la manam li opeh kai la.

Lii day wane polotic, maanam polotik bu tudu, Gambiya Demokaratic Pati, muy wane ne, béénë Gambiya, béénë nit( One Gambia, One People). Ci bindë gi mu ngi am loxo, am bool ñu bindë si GDC.

Jeeg jigeen la jigeen bagi sol mbuba robu robu bi si kaw mogi hala hatt tuti si stuff mogi fleye mo gel naari loxoyi wacheh ko si suuf mogi sol mbahana bu nuul am lu xonxa si kaw mbahana bi sol am orr manam bati orr waw auto bi auto bu nuul la.

Li ay naari daala daal bi nyu ko defareh sampa do deru waw daala gagi ameh ku xonxa si kaw waw daala bagi ameh tegeh kai y sapadu bu derulenko defareh.

Kee halehla haleh gage lute muge letu messeh waw muge defarr kawarr ge tahan muge photowu teh muge sench waw haleh yee haleh bu hess la.

Fi yun la yun bagi ameh am mogi ameh auto auto bui daw waw auto buss auto yagi taal lampa yi yena gi hawa ngon tuti rek sori wut ak gudi waw.

Benu khaleh la khaleh bange letu mess raw mess b nyung ku tegeh kum si kaw bapareh munge khawa senj tuti rek

Fi jaaba la jaaba bi manam nit yeng geh dox am goor kui kanam sol haftan neeti abdou bi am kenen kan si ganaw nga am jigeen bu ennu kenen ki mogi tiyeh mbuss nyugi dox nga am kenen ki mogi wone ganaw tek bowl si mbopa bi manam da ennu am kenen ki neka si moram waw jaba la nitt yen fa dox am ay auto fofu.

Li dalla la, ñaari pééri dalla la, dalla la mugeh ameh tajeh kai ak ubih. Dalla bi dalla bu ñuul la, dalla la bi purr sol la.

Lii ada ak cosaan la gaa yaangi sol mbaxana, ñu ngi toog, ñung kooy bindë. Mu ngi tiyee xalwm si loxo bi. Goor gaa ngi am siking, waaw, mu ngi am Otto bu ñuul ci boopa li nga am garabi maango, ci bóoram tam it ak si ganaawam.

Lii keur la. Kerr buye waneh cement. Nyung koh tabaheey cement, am bunti kerr ngua, am Kom mango yu chi biti, am ay gui chi biir, kerr ngua. Kerr gangi ameh korget, waaw! Kerr ngaa ngee waneh chi biti.

Maanam lii allawa la, allawa bi mu ngi am bindë, bindë alxuraan, am tamit ay bindë yu weex ak ay bindë yu xoñgu. Ñuñg fa bindë "Mbaa mu naa jaangë Arabic, ci biir Gambiya fii".

Li truck la truck bagi ebb ay bagass mogi am goor busi kaw trucka trucka gi ameh mbuss bu bulo ak lu weex si mbobi trucka truck la manam mogi enu ay bagass.

Lii amb jeffedekou waye la nit bi mougui tek loho ci kawam mougui wonne jangee kaye bou mack bii

Armouwar la bou bess mugui am aye werr settou

Li ay laken la manam leken chocolate leken bi si nirr supermarket la neka manam fung deh jendeh ay leka nyu leka ko waw aii leken la leken fosoong fosoong.

Li garate la, manam deng koi garatey. Garate ba ngi ameh weng, am kulor bu honhu. Garate bi deng koi jel diko ligeye si wange bi

Li tund la, tund ga ngi wàche ndox tungi am ay ñyax ci boram, tundgi mungi am ay nit i ngi manam sangu fafunnam bannar pannr ko taxwal ci bant waw.

li koros la dan'g si tudu tori yallah ga shi wirdah si sa loho bi

Lii almuwaar la, almuwaar baa ngi am séétu ci biir, am kuloor bu ñuul ak lu weex. Almuwaar baa ngi taxaw, am palanteer si ganaaw. Almuwaar bi ñung ko ubi. Waaw. Manaam almuwaar la.

Fi lekai la lekai kai bagi ameh juice tek lekai yi salad bi salad mung si borr bi ak mburu am yapa si birr am ay fompeh kai gemen waw lekekai la.

Lii jaaru la, jaaru yi ñu ngi tegu si kow lu weex. Maanam oor, bu ñuy sol si noopu yi, waaw. Jaaru oor la.

Lee lemong la, lemong ga ga am eh lemong dome ba dome ba nug ku halah doke se dege yenye dogun ku nuge tegu se kaw palate werr palate werr bu weehe waw lemong la lemong bonu leke.

Bagas ci jegueen la lii dancoye deffare cen kanam

Li domi coko la nyun ko har si diga.

Ki mogeh joganteh football waw si football bi la neka di sani loxo gi si ganaw am naari tanka yum jetal kenen ka geh nyui manam mogeh nyow jakarlo ko neka di am.

Lii mom toogin la, toogin bi ñung ko toogee, defar ko tek ko ci palaat ga, ñaari palaat, palaat yu weex, palaatu véér, manaam leegë baa ngi tek foof yu def fa tuuti, mayonés.

Lii bisaap la, bisaap bi ñuñ ko nata, def ko si pooti natee kaay bi, natee kaay, B an B, natee kaay i pot bi. Maanam bisaap la, bisaap bu ñuy defee wanjo.

yi neg la nek ba dinkoy taxawal da din ko door rekk c taxaw ci wàllam taxawaay bi waaw nekk bi ñu nga daf siment waa ak blokg waa nek bi din ko door di taxawal lekka.

Ñu gee wane"bank", maanam fi ñuy yööne xaalis ak jël si xaalis, waaw. Nga am kola buluu, ak kola ñaar. Yaañg fa am guy. Guy gaa ngi melni, guy i buy la, waaw. Ñuñg fa bindë "Trust Bank" si suuf gë.

Lii daal neek la, manaam, jaayeekaay, ñuñ fa tek ay lal, ay fasong fasong, lal. Nga am lal bu ñuul ak weex. Am almuwaar ci boor bëlé, ak lal mu mag.

Lii kurus la, waay kurus bi dañg kooy jël di ko bës seen loxo. Nit kaa ngi jaapu kurus bi ci loxoom bi, wirda, li neek si loxo ba. Lii kurus pur wirdee kaay, di tudu Yaala so kow lool.

Lii taraktoo la, taraktoo baa dox si kow Yoon ga. Ñuñg ko defar lu ñuul am ay xéér, am suuf si boor galle, waaw. taraktoo la, mu ngee daw di ligeey ligeey yoon nga. Maanam lii taraktoo bu neekë di ligeey Yoon bi la, di def suuf si xéér bu ñuul bi si kowam.

Maanam Kii jigéen gaa ni sol mbubu. Mbubu bi ndingale ñung ko xawa dang loo tuuti, mu sol daalë yu guddu, def méés, jaapu ñaar i loxo yi def ko si kow biir ba. Mu ngi taxaw, def makiyaasu.

Li ap chosan la am sabar ga tog am jigeen yu sol ay garambubu taka musurr japaa naari banta sen loxo waw ekiti sen loxo si kaw waw ada ak chosan la.

Lii buros la, manaam péññe kawar la, péññe kawar yi am kuloor yu ñuul, waaw. Am tiyee kaay, lu ñooy duggale ci kawar ga, manaam, péññe sa boopa gë. Am péññe tamit, péññe bu ñooy, manaam péññe boopu la.

Ñii ay xalé lañge, xalé ñu ngi taxaw, waaw. Ñu ngee sëy, mbuba sutuge maanam, mu ngi taxaw, waaw, lëëtu.

Li polutic la, polutic bi nyu gi togg si kaw motor ga, amm jeeti rewmi teey lokho ba, ekitiko si kaw, ga amm kenen ka gi togg si kaw Auto ga, nyu gi sol lu niol, manam jeetu rewmi mu neeka di dem si nyoon ga, di nunyu nitti si nyoon ga, amm nitt nyu daw si mbori auto ba.

Lii taax la, taax taax bi ñuñg ko defaree karo, am corget ci kow, am ay buntu ci bitik, am ay taxawéékaay. Manaam da ngaay taxaw, di xool ci biti. Kër gi ñuñg ko defaree karo, am otto bu ñuul.

Lii arr ak cosaan la, maanam, mbu ngi sol mbuba, waaw. ñung ko solal mbuba, am ay foto ci ganaaw. Waaw, äda ak cosaan la, jigéen la mu ngi sol mbuba.

Lee jegain la jegain gage dem dafaru kanam sol garamuba moye manan kepalma la sol kepalma be mu sol kepalma bu goudu lohou yee def am aye monturr se lohou ga ak aye chin se batt ga ak sol jaaru orr jaaru chin kemanam teye bag se lohou ga.

Ki day jangaleh, mugeh sol rubu, teyeh telephone ci loxo ga, taka musór . Day jangaleh askanga.

Lii masin la, masin waale Kaay, la. Manaam lii walee KAAY, ñun ko tek ,waaw. Ñun koo tek, si kow simentë bulook, am ay yiree yu aju fële ci boor bëlé. Nga am bantë buñ defaree masin bi.

Lii supame la, supame bi, ñung kooy gii. Maanam, jigéen jaa ngi sëggë, kénén ki tam mu ngi sëggë def mbuba bu weex ak lu xoñgu, sipa bu xoñgu. Mu ngi sol tuboy dubul buloo, manaam ñu ngëë aaji supame ba.

Ki gigeen munge letuh dafa letuh bena borr bi baye benen borr bi gigeen bange letuh sul yereh bu xhong khu.